Omwami omuddugavu nga mukulu mu myaka atudde akutte ku kyalaani kye ekiri mu langi enzirugavu, kitegeeza omwami ono mutunzi. Ayambadde enkoofiira ku mutwe, ne gaalubindi ku maaso, musanyufu, essaati ya mikono mimpi, asibye n'essaawa ku mukono.

Ennyanja eri mu langi eya bbululu erimu eryato sso ng'ate n'amalala gali emabbali ku lukalu, waliwo abantu basatu bayimiridde era nga basajja, sso ng'ate n'emabbali waliwo omuddo muto mu langi eya kiragala.

Obudde bwa misana, omusajja atudde wansi muddugavu mu vesiti ya langi njeru n'empale mpanvu nga nzirugavu, ayina by'akutte mu ngalo ng'era abiteeka mu kakutiya.